Sidaamu buni lekkate kaase kilawe tini kilawe hanafantunkunni seeda yanna kiirsiisino kilaweeti yaate lowo yanarano danchu daninni godo'litanni daggino lekkate kaase kilaweeti

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile gangalatu baseeti qoleno hawassa atooteeti.

tenne basera noori kalaqonna qooxeessa ikkanna, kuni qooxeessino lowontanni biifannoha ikke, giddosi duucha muro amandoha ikkanna, hattono intanniti weeseno leeltanni no.

Biirete horo maati? Biire mayiinni loonsanni? Mimmitto labbanno biire mittowa wora mayii horo afidhino? Mittu manchi duuchu dani biire afiriro horese maatiyya?

Minira e ni Keere Haa rate Amanyoote gedensaanni barcima uyneenna aleenni sa ne ofollinanni Minira e ni Keere Haa rate Amanyoote gedensaanni barcima uyneenna aleenni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate lowo hijaaru nooi leltanno

Maayinni losoonni sagaleeti? Sagate aanaanni waajjire leellannohu maati? Mamiinni afi'nanniho? Hiittoonni qixxeessinanni sagaleeti? Baalunku manni horoonsirate fajjinaayte? Sagalete su'ma maati yinanni?

Seennu umonsa seesisate lowo qiwaate hattono lowore albaho ikko suumete buudhinannire horonsiranoha ikkana Tina suumete buudhanote su'mi maati? Aanase mayiira kolishidhu?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

kuri aleenni leelitannori mittu qooxessi giddo heedhanno ooso ikkitanna hattonno mitto darga ofolatenni gobba roso rossanni afantanno oosoti. kiirotenni haamataho.

Haanja muro horo maati? Tini haqqicho intanni Guma uyiitannote? Manchi beettira uyiitanno horo maati? Qoleno tini haqqicho su'mi maatiro afootto?

qaquulu ganba yitte rosu minne ofolitte nooha ikanna kuri qaquulira mitte mancho ilete marantsire wodhite waajo kannatera udidhe insara itanore uyitanno noonsa.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini aleni leltano misile maati yinnumoro. duchu anbomi ganba yee hayisamu xawira uure noo qooleno mulesi hamatu duubi noo. insa kiiro dibatidhino.

Buddeenaho yaa mayyaate? May horo noosiho? Mayra inteemmo? Buddeenaho yine mayra su'mini? Maalu may horo afirino? Mamiinni afi'neemmo? Barbare yaa mayyaate? Barbare mayra hasiissanno?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate baatto dhooke ikkitinota labbannowe

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno maga'note mine gambayee nooti leeltannoe

Dubbu dolama Ishine amanyootunni Rsn Umikki layinki tonnikki w k l gamba asse giira hooga Danchaho Dubbu dolama Ishine amanyootunni Rsn.

Ufuuffa kageeta mamii afi'ne biifinsoyi garaati agarina? Ufuuffate mittu mittunku dani hiittoho? Mineho amadisiinsoyi foto mayiinnite? Badhee worroyi waajuri maati?

Hiitto ikke noo manchooti? Angasinni ma assanni no? Angasinni amade noori maati? Hiittoo mine no? Badhesiinni noo hoccuwa me"e dana afidhino?

Lowo geeshsha danchu garinni Marro higgine lainanni yannara loossinoonni Lowo geeshsha danchu garinni Marro higgine lainanni Lowo geeshsha danchu garinni.

Isi lae Laammiso ati hunoottona mudhi godo lanni hee reenna saada Dangiso gate yii Isi lae Laammiso ati hunoottona mudhi godo lanni hee reenna.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Meyaati Cilaada Galashsho kayinni mitte higge mitte Cilaada Galashsho calla qaltanno Meyaati Cilaada Galashsho kayinni mitte higge mitte Cilaada Galashsho.

kayinni nabbawankera albaanni niwaawete umo aanchitine lame lame ikkitine misilenna woroonni noo qaalla fichere mimmiti nera huuro ne naggi assitine miilla ne ledo hasaabbe.

tiini aleni leltano miisile maa labano yinumoro. kuni alidini dirannohu jawa watti. iso aggateno horonsi'nanisi. uduune hayishirate. bissi hayishirate. ka'lano hakini sauta sadano aganno

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro masiqalu suudinni sekinonni uduunichi leelanni nooe.

Tini lelitanoti babatitino firafire woy sagale ikitana tini sagaleno mitte manimate woliqqa uyitanota woleno manimate kajile uyitanota ikitana inisano hirranni basset.

Waajjo ha'michamo tuma hundaho ha'micho fushshe moolennanna aliido darcho qoorenna fushine horonsi'nanni kone dikkoteno fushine hiranni wolootta baribare lawinoreno isi sircho ikkino daafira mitteenni hiranni.

Kunni borrote uduunni babbaxino danna afirinoha ikino daafira horoonsi'nanni woyite babbaxino danna noosi konne horoonsi'nanni yannara seekine xiinbe buuriro higamano yee dadaloomo.

wottadaru lowontanni baxisanno gedde ike afamanno baxisano geddeni asinonsarichi udirinno uduuni lekate wodhinno koatte hatonno umoho wodhino kofiyi biinfilissa xawe leelano asinnose.

nabbabbanno yannara mitte gufo nabbabbe aante noo Loonseemmo gufora sa ansara albaanni mereeroho uurrisse aane daannore hedde kultanno nabbawankera albaanni niwaawete umonna gede kaa linsa.

loosu massagaancho ikkite loossino qodhite ka inohura Dodoli mine Qoleno Wocawaajje aganinni kifile hanaffino Hakkiinni kayisse geeshsha Itophiyu jaawaantetenni rosose ha runsitanni maatete Biddishshi hunda kifile gobbate deerri fonqolo yinanni mangistennita.

Tinni beetto albaho buudhite noori maati? Kunni albaho buudhinnanniri albu aanna qarra diilishanno? Tinni beetto kowiicho maa leelishara buudhi no?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno manchu ille duumu gaawe uddirinohu sidaamu geerchooti anga siqqo noosi

Mittu manchi wolere agure murcire daddalu loose e"eemmo yee hanafiro hasiisano uduniicho intanniha ikko woleno mannu dayee xa'me hooganokki gede asse wora danchatenso Bushate yite hedaa?

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti mannu magano maga'nanni noo kowiicho

Doogote uurino manana gimboolla duhe harano beeto, kuni beeti misilete la'neemontenni gede dogote aanna duhe ikkinore hirate woyi mitowa iillishate haranota leellishano

Maashine uyiitanno horo maati mashiine addi addi horo uyiitanote giddo maatiro seekite xawisi maashine mitte hige calla manchu wolqani alee higioore loosanohu mayiiniti

beettonsa Rosiisaancho Rosiisaancho beettonsa Ladawe lainohunni ayiddu ledo hasaabbanna hindiiddo way gede du nitanni Shaamaru Qarru dinona lade wi litooti !

Tinni mine horoonsi'nanni doru bushinni loonsanni mixashooti. Tinni mixasho addi addi danni sagale raisirate horoonsirate kaa'litanoha ikanna tinni mixasho shiimuri iiliro hiiqante ba'ano yee yaadoomo.

Atootera iillitino dano la e dawaro marro higge la atenni assitinore lame coy fooliishshonni borreessitanno gede kaa linsa Atootera iillitino.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini beetto lowntanni biifanno garinni umose amaxxitinota ikkitanna, illeseno lowontanni biiffannote hattono, danaseno biiffannote qolteno biishshate, umono tigiraayetebudi garinni amaxxitinote.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Koatte tene koate seenu wodheena seenu lekara biifanoha ikanna misilete aana la`noomohuni qolle kaneno seeneho calla fushano fafiriku yaate yine hendeemo.

Atiletti Xirruneshi dibbaba yaamanitanoti uyirette noo tini etiyopiyaho qarra ikkitino doddasinichoti. isenno alenni haanijana baqqalu danna udidhe noo duumu Dani meedaliyano wodhitte noo

Konne dargaa leelanno meenti maricho loosani leelanno insa uminsa aana wodhe leelanno seesi loosaminohu mayiiniti goowinsa aana wodhe noo uduuni hiitooho

tenni misleraa noohuno doogote noo manna lelishanno hakunno dogotte trafikke lammu manni nootana hattono adi adi udunne udiirinotanna ledonsanno motoree noota lelishanno.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

kuni leellanori ilamoonni diro ayirinsanni yannara minu biinfilira babbaxxitinno ufuuffa booratenni awawa diriirsatenni ilamoonni diro ayirinssanni woyite biinfileho horoonsi'nanni awawaati.

Niwaawete giddo worroonnite xaano tenne xa mora gobbaanni ki ne qarqarira dawaro borreesse Niwaawete giddo worroonnite Niwaawete giddo worroonnite xaano.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? Kuni leellanni noohu mittu harira gamba yee no mannaati.

Afghanistan waa woxinani udunichooti woy jockete yamantaano. giddose mitte woye lame littere ikano waa amadano. qoleno siwiila ikinokihuni plaastere loosamese xawiisaano. hakkino saena kurseete ana ofolaase lelishaano.

Kunni illete leelani noohu jawiidi ittoyoopiyu doogote aana assinanni lekkate qolichashshoti dondani heenonihu Addis Ababu giddoti dodani noo Mani kayiini....

Nabbawate Gedensiidi Huwato Sidaamu dagara budu sagaleeti yinanniri daqiiqa giddo wolu omolchoho Nabbawate Gedensiidi Huwato Sidaamu dagara budu sagaleeti yinanniri.

kuri saada moola ayarete gade lowonta iibbitanno qoqqowubba giddo roorenka afantannore ikkitanna hattonni hakko qoqqowira heedhanno mannoti hodhishaho horoonsidhanni afantanno.

Gobbanke giddo babbaxitino basera godu afamannoha ikkanna hakku mittu mittunku godi afamannoti gobba woyi base noo konne noo godi kayii hiikko afamannoho?

konne bayicho muronna laalote yine woshshi'neemmote giddoonni mitte ikkitinoti burtukaane mittowa duunne worroonniti nooha ikkanna , tini burtukaanenno itate iillitinote faayya gede le'inote.

Tinni lekate wodhinnanni koate ikitanna tenne koate loonsoonni mayiniiti? Qoleno koate tenne wodhanohu labaahonso mayite? Tenne loonsannihu hikiichootiro xawise kuli?

Babaxitino laalacho hoode hoodeteni laalcho intaniha woyi firaafire dirre wore hirara hidhaahu daanota agare heenoni gede misilete aana buuxo asinooni.

Xa mote malaate Borreessinoonni daqiiqa borro xa mo ikkase kulate xa maancho coy fooliishsho jeefora horoonsi nanni Xa mote malaate Borreessinoonni daqiiqa borro xa mo ikkase.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Faaro gadanni mimmitu ledo yoyifattanni bude ilamatenni ilama sayisanni uminsa horono agarsiisenna heerano seenneti kuri faayyulu sidaamu seenni insa lende irko assininsaro yee hedeemmo mitto mittowoyte.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

sasu dani ishine hunanni laastike worroonnitewa mittu qaaqqu bodhani haranni no sasentehu danunna hunanni ishini baxxannoho yaate iimansa noo malaattano baxxitannote

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate tini minu giddo lloonsoonniha alga leellishshanno misileeti

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro duumu hocinni loosonitti barkinanni barko leelitanoe.

Dubbu saada giddonni mitto ikkinohu Kuni jawu geedinchi mayiira gare no? Danasino hiittoho? Konni geedinchi yanna mageeta heerinohoro afa dandiinanni?

Indusitirete hala la wiliile fultannokki gede arrishshote yaa alamete aana babbaxxitino basera caabbichi wolqa horoonsi ranna w k l Indusitirete hala la wiliile fultannokki gede.

Tenne basera leelanno waayi addi addi gadawe darre yanaasicho hayyo horoonsine addi addi garinni murote hige e'anno asinne loonsooni konne waa ba'anokki gede seekine agara hasiisanonke

Moolle dagganno Ayyare woy way burquuqamanno Dubbu daafamanni iillara Bushshu hoshooshama dandaannori daganno w k l Dubbu saada ba anno Xeenu hoonge dagganno giraafete xawishshi giddo loosate w k l riraati.

Galani mine galani minira albaani mitte mancho guluphite sagadani waajo laxala udidhe leeltanoha ikana badheseenina sasu dani uduunichi nooha mislete lanoomo.

Loossinanni kayinni ane ledo qoonqote tuqqo Lawishshu garinni woroonni noota deerrinni nooha xaadinse qaalla suwinse qoonqote tuqqo xaadissine qaalla suwissine nabbambeemmo.

Togoo qarqarira moolanna du namaancho Shumate bale umme amanyootunni ishine anfiwa tunganni Togoo qarqarira moolanna du namaancho Shumate bale umme amanyootunni ishine.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro kolishsho kaamella giddite noo qodhaanoti

Egensiishsha yaa mayyaate? Egensiishsha mayiira horonsi'nanni? Kuni egensiishshi mayiinniho? Aanaho noo borro sidaamu afiitenso amaaru afitee? Mereeroho noo sumudino hiittoho?

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro duumo ulla karanni hocci leelanoe.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Sasu mannootu salfite mayiira uurritino? Lamu angansara maa amadde noo? Mittu anga badhera mayiira qo'lino? Lekkate wodhitino koatte Dana hiittote?

Lamalate Rosi Umo Gawajjanno Rosicho Barru Rosi Amado Lawishsha Qoonqote tuqqo xaadisa mitto lawishsha ani Nabbawa loosanna ha runse Lamalate.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Isayyo Borreessa daqiiqa Looseemmo lawishsha aanna Loossinanni ha runse Isayyo Borreessa daqiiqa Looseemmo Isayyo Borreessa daqiiqa Looseemmo lawishsha aanna Loossinanni.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro babbaxinno muziqu uduuni leelanni nooe.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino makeenu dana bicu sinote yinannihu uurre no

Faafiriku meyaa beettora ikko labbaaahora lekkate koatte loosanno tini koatte meyaatenitenso labbahunite? Danaseno hiittote? Koatte horonsira mayii horo afidhara dandiitanno?

kuni lowo waati agate dihoroonsi'nannihu sidaami giddo cirrete woradiranna girji woy hookkote woradiralla afamano kuni wayi isino geeshsha lowoha ikke biifanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate gitaare tini muuziiqu uduunneeti

Kunni hijaari mannu loosanoha ikanna konne hijaara mayi horora loonsoonni? Konni hijaari albaanni duuchurichi leelanni nooha ikanna Kunni leelanni noori maati?

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate nannu sicconna badooshshe leellishshano

Kuni laneemmohu manchchi buna xorshaanno mancho ikkanna Kuni manchino kokobete gidoonni sukaaare haare maankkunni siiinete giddo woranni nooha ikkanna tenne siine woroonni kurseno danase haaanjate

Buna anganniwa woyi sagale marre woxunni hidhine intanniwa giddoono gobbano ofolino manni ayiinniho? Ofolinno manni itanore woyi agare ku'la hoogenatikka mulla ofollinohu?

tophiyu gashshaancho ikkinohu dokiter abiyi ahmed yinanni manchi, amaalete mini manni kayiisino xa'mora dawaro qolanni hasaawanninna milli milli yaanna qonce haa'noonni misileeti.

Egensiishu maa leellishanohokka? Aanaho noo borro mayiitate? Aanaho amaaru afiinnina ingilizhagnu afiinni borro mayiira borreessinoyi? Aanaho lemboolichote misile mayiira kayiinsi?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno tini bunu siineeti

Kunni manni kiire dulannikihu maa asanni noo manaati? Mannu kunni baalu mitto danna udire nooha ikanna udire noo danni hiittooho?

Silke horonsi'nanna kincho gudduro mawuuratete qansella wonshi'nanna agumma anina Kuni kolishurichi gincho wonshi'nayihu mami gobbara loosamino uduunnichoti anfe egeninoyikihu Kuni?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate manchu saykilete aana nooti leltanni nooe

jiro lowo Garbu Garbu lowo jiro afi rinotano xunsase konni garinni xawissu Ani xaa geeshsha tenne wore mama ya afummayya !

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune

Togo assa haaro mashalaqqe wolootu ledo soorridhanno gede kaayyo aatenni kaajjishshanno Togo assa haaro mashalaqqe wolootu ledo soorridhanno gede Togo.

Konne darga leelanno mini addi addi horo aanno minu aanno horo giddo mitte maate hanbba yite heerate ikko addi addi saadanno heerate lowo horo aaanno konne mine seeke laoomo gari lowo geesha danchaho

Qoleno kaayya diru seyohe Sidaama Qoleno kaayya diru seyohe Sidaama Qoleno Qoleno Sidaama seyohe diru kaayya Ayirrisammora dawoommo Fichee Cambalaalla !

Tini umoho buudhinani qiwaate ikkitanna tini qiwaateno forfore huntaawonna dananicho shaqqiahahannota ikkasenniqoleno tenne qiwaate woroonni kokobera anaho bicha woraqata xaanxe heenoonni

Konni assooti yannara addi hasatto baqqiimu deerrinni beeqqo assa dandaansa huwata hasiissannohe Konni assooti yannara addi hasatto baqqiimu Konni assooti.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile bunu jawanna kasalete maandajanna maasoowe xawissanno.

Suwashsho Ha runsi keeno suwise nabbawansa ogimmatenni keenate mitte mittenta bade keena hasiissanno Suwashsho Ha runsi keeno suwise nabbawansa ogimmatenni keenate.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro electironikette gatamarsha assanni noo beeti leelanoe.

beetto sagalete mine babbaxitino sagale hajaccatenni ittanni affantanno. tenne sagale giddose addi addire amadino. maala, hattonni addi addire worronni sagaleti. agatono agganni no.

quchumu giddo duuchu daninni loonsoonni doogonna, hattono tenne doogo aana hadhanni noo kaameella leeltanni nooha ikkanna, tenne doogo mitte iimaanninna mitte uulaanni qolle loonsoonniti leeltanni non yaate.

Konne darga leelanno caabichi addi addi mannu hayyoni woy ogimmani loonsooniho kuni uduunichi loosamino gara la'aniro addi addi horo aanota leelishanno

wo leellishate woyte leellishshinanni naalle wo leellishate leellishate wo naalle leellishshinanni woyte Kawajjo ikkitote ledo la attote akatinni kifilete Danchaho !

Sidaamu dagahu keere haa rate waare marriro Ayidde gallanni Ayidde amanyooti wole dagawiinni gala kawootihu yineeti Sidaamu dagahu keere haa rate waare.

Rosu shiqo bisubba mereersitannohu fooliishshote guulchi aana xintantino babbaxxitino rosu umma fiixoomi aanaati Rosu shiqo bisubba mereersitannohu fooliishshote guulchi aana.

Irko Shota ikkitinota rosse sa ino qaalla wo naalate shelleggantanno wole haaro qaalla wo naalsiisa danchate Irko Shota ikkitinota rosse sa ino qaalla.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro manchu haxxo shokke uure la'anni noohu leelanno

kuni manni baadiiyete giddo heedhanno manna ikkanna hattonni gashootu uurrinshanni daye sokka sayisanni afamanno. qoleno mannootuno lowohonni maccishitanni noo gedeti.

Wole widoonni Waaliyu kayinni me e Cilaadu Galashshinna Waaliyu Itophiyu woy geedimo lawanno labbaa Waaliy giddo calla anfannire ikkitinohura muxxe kiilogiraame geeshsha gaxigallaati.

jawu hijaarira ofollinanniwa loonse worroonni boohaarshu mereerira noota ofollinanni barcimmanna irki'nanni xarapheeezza woroonni higge kolishsho doogo aana duuchu kameeli haranni no

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate qoleno

Ikkollana qaafe rahe ha ra shaqqadu bushshi giddonni da muulla iso ikkannohu dino Ikkollana qaafe rahe ha ra shaqqadu bushshi giddonni da muulla iso.

Bunu addi addi horo aanno bunu aanno horo giddo addi addi garinni babaxino e'o aanno konnira buna aga lowontani danchaho

Fooliishshote Guulcho Jaalooma Fooliishshote Rosi Hexxo Tenne fooliishsho rosi gedensaanni Qoonqo babbaddenna xaadisse Addi addi qaalla horoonsidhe coy nabbabbanno Fooliishshote.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

beetto hala'lado uddano danaseno bica ikkitinota uddidhe nooha ikkanna tenne beetto su'mi ayeetiro afootto? hattono tenne beettohu umise dananchi isehonso wole sufidhino?

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro irshsha baadiyete loosi'nanni qottonna morodu leellanni nooe

Kunni soodo shoo'manna bunna anganni mine ikanna konni minnira waalchoho albaanni hige beetto maa asitanni no? Konni minnira mayinni dukine hee'noonni?

Sumudu mite uuri seeke xawisanoha ikanna kunni sumudi hiitee uurinsha xawisanni Nooho? Konne sumuda loosate horoonsi'ne loonsoonni kuuli danni hiitooho?

woroonni noo xa mora Hakkunni gedensaanni seennu hore dawaro macciishshitinoonni ga nanna wedellu mitte qacce higge qolle woroonni noo xa.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

mannu duucharicho hirate dikko shiqishannorichi giddo baadi xagga haanja sayiinera worre woroseenni haanja kuula afirino qunxa worre hee'noonnita anfanni yaate

Kunni manchi afantino gashaano gido mitto ikanna goowaho wodhe noohu maati? Angasira amade afiisiwa shiqi asire noohu maati? Kunni manchi mayi aanna uure no?

Ase xaggicho duu'nanni mine, kuni xaggichu mini manu xisame xiso'nsara hassisanno xagga kulo'ninsanna uyinoni'nsa hajajo garinni mare hidhano mine ikkasi buunxanni

Gariba, garibaho yineemo woyite mito dariga kuuse heerano wayaati kuni wayi baatote woridini burqanoha ikkanna seeda yannara xo'ikki heerra dandaano

Kuni misilete la'neemohu, seenu maccatenna sa'notte woodhano biinfilu woyi faabiriku loosoti, koneno seenu sa'note wodha seerimale bideti korikatuno maccate wodhate seeru

Haqu huxanna, kinchu madoosha, haqqete huxxi manu duucha woyite baadiyete horonsiranno, koninnino babaxinori e'anokki gede kaalano, kinchu maddoshi kayini kinchu looso looasano mani horonsirano

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

godo'lete yine loonsoonni basera lee seenni mitteenni dodanni millimmo loosanni nootanna badhensaani hige jawu dondani bayeechinna jawa wonbarra fano ikkitinoti no yaate

Harora Hamashshite a Looseemmo Rosaano Harora Hamashshite a Looseemmo Looseemmo a Hamashshite Harora Rosaano techo kulaancho coy hayyo dambaariyyo ya !

Jajjaba jijaarra minnanni woyiite mannu ashawa liisanni wonqansa guxxanoki gede horonsirano uduunnicho konne roore yanna hiittoo hijaara minnani basera horonsi'nanni?

dii Rsn Nabbawa Suwise ro dii Rsn Nabbawa Suwise ro dii dii ro Suwise Nabbawa Rsn Dii ro Macciishsha Danchaho !

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina afamanohu afarete gido ikana gobateno horo aanorichot iseno dancha bifado dargati yaate

hattenne Barru Rosi Amado Geedimonna qorke yitannote hattenne Barru Rosi Amado Geedimonna qorke yitannote hattenne Barru Rosi Amado Geedimonna qorke.

konne darga kalaqonna qooxeessa yine woshhsineemmoha ikkanna, kuni qooxeessi lowo geeshsha biifannoha ikkanna ,mannuno konne qooxeessa towaanyo assara woy gangalatra ha'ranni afamanno.

Kunni egenshiishu godo'lete sumuda afirikunniha leelishanni no. Tenne afiriku gobuwa gido itophiyu ledo kiirame godo'lano woyeete lowo geesha ase baxisanoe.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

tenne basera mittu manchi mitte siito adhe woy gananni haare ha'ranni nooha ikkanna ,saate woy worichote dani kolishshoho. badhensaanni hige haqqe no.

Kuri lelitanori angash xxexerisa amdinore ikana kune xexxerisano offanohuno manna darigunni dariga hare harrate offanoreti. Hakuyinni afidhino womashini minenisa sotitanoreti.

Loossinanni Umo ati nabbabbanna ate hoode Umi umi ne gaamonni laalote huuronsa naggi assite nabbabbanno gede kifilenni afi nanni sagale uytanno horo assinsa maatiro hasaabbe.

Aleenni borreessitini xa monna aleeni ka u xa mora ani dawaro giddo koranna guma borreesse Aleenni borreessitini xa monna Aleenni.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera waajjunninna haanju kuulinni loonsoonni uduunne uddire alba woro higge la''anni noore lame meyaanna labbaa beettonna umonsaanni nooha xawinno caabbicho xawissanno.

kuni aleenni leellanno manchi itopiyu giddo lowo looso loosino. su'misino akililu lemma yinanniha ikkanna babbaxitino hedo kayisatenni xiwana shitanno xagga loosino manchoti.

Borreessate budi assootubba hanqaffannohu xawado borro qixxeessate addi addiha Sidaamu Afiiha borreessate bude kifilete deerrinni shiqishateeti Fidalsate wodho Borrote malaatta Fidalete jawishsha Qaalu eronna w k l.

woyte yaanno Hibbo mannohu Xa woyte yaanno Hibbo mannohu Xa Xa mannohu Hibbo yaanno woyte qolannohu woy dawaraanchu Hibibbi yaanno !

Waajo faranjite gerecho tene waajo faranjite gerecho misilete aana foto kayinse woroyiita ikitanna tini faranjite gerechoti yine su`minaniseha ikanna albase kawa higge no.

kuni dargi babbaxxino shaqaxete uduunne hirranni suuqeti. tenne suuqe giddo babbaxino shaqaxete uduunni afamanno. hattonni daddalaanchoho jawa eesitanni afantanno suuqeti.

Kaameelu doogo aana lekkatenni ha nanni woyte guraydi Looseemmo widoonni hinge ha ra hasiissanno Kaameelu doogo aana lekkatenni ha nanni woyte guraydi.

tenne basera beeettu farashsho hogophanni nooha ikkanna, kuni beettino farashshoho raro wore kae iimaho hogowo hogowanni no, farashshuno danasi duumoho,.

Qoleno kalaqama tuqanti wayweello hee ra dandiitannokki daafira addi addi doogonni gafe horoonsiratenni danchu uduunnichira Misile Faafirikunni fulanno ishini waa burquuqanno tue woratenni waanke keereensanna agadha hasiissannonke.

Konne mine ofolinnanni barcimminna hattono addi addi uduune mareekirate horoonsi'nanni uduunichi nooha ikanna konne uduune mareeki'nanni uduunnichi su'ma maatiro kuli?

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro anga bakalla amaxxe gaawe uddirinno manchi leelishshanno.

Hasi'ni garinni hijaara uurrisa dandiinanni ale qolleno loonsanni woro baattote giddora qolleno loonsanni jajjabba minna togootta tini kayinni base haranchunni horonsirate hendeti.

Meessi co imma agadhinanni gara babbaxxinowiinni kifilete giddo macciishshate mitiimma ronsammora dandiineemmo Meessi co imma agadhinanni gara babbaxxinowiinni kifilete giddo macciishshate mitiimma.

konne bayicho supperimaarikeetete mirte afi'neemmowa ikkanna, tini beettono anga amadde nooti biiffanno qiwaate angasera amadde leellishshanni nooha ikkanan, danaseno duumete.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate haqqicho gallanni mini giddoonni nooti leeltanni nooe

Tini hala'lado mite hajjora jillaho ikko babaxitino mootumatte ikko ayaanaamebgambo heedhenna gamba yine hasaambe huribaatu koyishira ikko wolurirra injino garini qineesinonni baseeti

mannu heeshshosi woyyeessirate addi addi looso loosannoha ikkanna giwirinnu looso budu garinni handatenni loosanna mitto kolishsho mitto waajjonna kolishsho afirino hando anfanni yaate

Suwise coyi ranna borreessa bowirtannohu rosaanote higge higge baca coyidhanninna borreessitanni umonsa xawissanno kaayyo uyninsarooti Suwise coyi ranna borreessa bowirtannohu rosaanote higge.

Rosiisaano kifillate eessite horonsi ratenni wole hattoo poosterra loossanno gedeno assitara dandiitanno Rosiisaano kifillate eessite horonsi ratenni wole hattoo poosterra.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile qotto cu"aho qasante noota.

Qaali suude Babbada daqiiqa Korkaatuno damattete bandoonni qaalira aanchine wole coyishshiishaancho lendiro Looseemmo qaalu fiche soorrantarara woy fiche kayinni qaallate giddo hooggara dandiitanno.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Ko'atte loosantinohu mayiiniti ko'atte lekkate wodhinanihu mayiirati ise worre heenooni base maricho labbano mulsi leelanno seesu uduuni biifanno gede assine loonsoonihu mayiiniiti

Fulinoha la anno woyte ayiddesi mishiishanno xonsiisannonna Daphaso iimaho gari imaana diwodhino Fulinoha la anno woyte ayiddesi mishiishanno xonsiisannonna Daphaso iimaho gari.

Muuzuqu uduunne mayiira mittowa worroyi? Kuni muuziqu uduunni maa assate horonsi'nanni? Roore yanna hiikko hiikko horonsi'nanni? Mittu mittunku Dana hiittoreeti?

Annu Afitta gede labbilli ooso boosaalli Lowonta kultinori godowa looso seenneholla xiibbanno fokko itannase Ga a amakkinna assite Annu Afitta gede.

Kuni mati yinumoha ikiro labalu lekate woxitano koate ikitana iseno mule nootini lekate godoli'nnanni kuase godoli'tanno godol'asine godol'e hanafe noota la'nemo

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

duucha daganna maate noote giddo gobbankera nooti seeda siqqo aana haratenni afantinori ontu uurriteenna mittu baattote aana no badhensaanni kameelu daanni no

Kunni bilbilu uduunnichi mannu babbaxino tuqu xaadooshe horoonsiratenna Manu manu ledo bilbilame hasaawate horoonsiranoho konne bilbila mannu xaa yannara lowo waaga fushe hidhano korkaatuno horosi dancha ikitino daafira.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni saamueli wedellichu uurre nooti leeltanoe

Iima hige fulinohu seedu mereeroho fanu dargu heeranna gama mamaho leellaahu maati? Mereeroho duuchu gamba yee dirame noohu maati? Qaccete borro maay afiinni borreessantinote?

Qeendeenna qunqumu yoote Looseemmo xuruuri widoonni hige gobbara fuliro yoo shumaallitino techo rosinke umo yinanni Qeendeenna qunqumu Qeendeenna qunqumu yoote.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe

Konne darga leelanno wedelli maricho loosani leelanno uddire leelanno aanansa leelano budu uduunibloosaminohu mayiinit angasanni amade leeltanno siqqo mayiini loonsoonite

Mini ayiddi mine bushinore biddi woroonni noo qaallanninna biddi assi raraati Mini ayiddi mine bushinore biddi woroonni Mini ayiddi mine.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri kiironsa jawa ikkitinorri atileetoti la'anni leelitanni nooe.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate muuziiqu uduunne worroonnihu leellanni nooe

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro jajabbu kaameelli aanna uduunne hogonbanni hee'noonnihu leelanno yaatte

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile biifannoho mininna biirote uduunnichooti.

hanni niwaawe mitteenni ikkine nabbambummo ki ne Doogiweelo ikkitore harancho waaxo ikkitine mimmiti nera qoonqo diraama nabbamboommo hanni niwaawe mitteenni.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri giira xo'inowinna hatonno sase mataate leelitanni nooe.

Looseemmo Loonseemmo kayinni ani aanchitine nabbaweemma o nena seekkitine ani massaganna huuro ne naggi macciishshe Looseemmo Loonseemmo kayinni ani aanchitine.

Kunni togo ikke guntuwe gurunbe shenbbe yee laalinohu isi maatti? gumu kiiro me'e ikkitanno? leinohu noosinni? Mayi horo aannoho? Maa kulitte affatto?

tini aleenni leelitanno sagale buru maalino noota ikkitanna hattonni midaadoho babbaxitino sagalete dana worronni gari leellanno. tini sagale itate lowonta baxxisanote.

ani Loossinanni nabbawanna la atenni ha runse ani Loossinanni nabbawanna ani Loossinanni nabbawanna la atenni ha runse ani Loossinanni nabbawanna.

Kowiicho leelittannotti maatti yitte kulatto? Marichi aanna worrenna nootte? ise mayiinni loonsantinno? ise qole togo asse mayi loosinnoya? xa hiitto ikkitte nootta xawissanno?

kifilete diraama Rosaano Lowo giddo kifilete diraama Rosaano Lowo giddo kifilete diraama Rosaano Rosaano diraama kifilete giddo Lowo geeshsha danchaho !

Qaallate Egenno daqiiqa Qaallate Bisubba Xaadinse Haaro Qaalla Fushsha Looseemmo techohu umi rosinke qaallate bisubba xaadinsanni haaro qaalla fushshate Qaallate.

Qoleno ha rusi keeno hiitto assine horonsi nannironna hiitto assine koo tee amuraatenna hanqafaancho roso lende biddissuwate huwachinshanniro xawisanno Qoleno ha rusi keeno hiitto assine horonsi nannironna.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile gitaara hirranni mine biifanoha ikkinota xawissanno

Lawishsha Iwiiwanno Qaale saaleedu aana Ishinaawinoho Konne qaale rosaanote borreessinsa saleedu aana borreessinsa Lawishsha Iwiiwanno Qaale saaleedu aana Ishinaawinoho Konne.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile ortodokisete amma'no maga'n

Tenne yannara nafara uurre galaalchanni noo anni labbaahura hagiidhi macciishshitini Tenne yannara nafara uurre galaalchanni noo anni labbaahura Tenne yannara.

dancha gede haanjidhe baxissanno baattora loonsoonni buudi aana ofolle shoolu manni sasu labballunna mitte mayeeti oso'lanni mitteeni hige boohaarranni no yaate

Kuni misilete la'neemohu, Polise woyi adawu agaraano, kuriu mitu harirra gamba yite offolite hasaawa asitanni nootta leelliishano, koninino polise ga'labote bissa yaamamatenni mano horo uyitanno

Tini mitu mini gidooni noota mini uduune kurise, wombarenna kurisete aananni woroniha muuzziqqu masaara ikkasi leellishano, muuziiqu masari faarisotenna siribaho horonsinnanni

gara ikkitinokki dawaro xa maanchu qoliro Xa manni noohu Agummo godowa ya xa mamaanchu Horro daga ya yee qole wonshe qulleessi re yee hibbote dawaro adhanno !

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Gobbanke itiyophiyaho gammoojete ikko wolu olliira shiimmadu ooso mini saada gereewo w.k.l alaalete fushshitanno shiimmada gereewu oosono duha baxxanona mayiirati isi?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno kowiicho noori wayinna jarkuwa nooti leltanni nooe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Siwiilu disitetti tini mine kushshenaho horonisinemmo uddunichi goddo mittete iseno woxe woyi qaamatto loosiratte wolerichonno gafirate horonisinnemo yaate biifano iseno

Kuni gaxigali woluno kuri lawannori Itophiyaho uytanno kinnaamu xeichira goxa baxanno Kuni gaxigali woluno kuri lawannori Itophiyaho uytanno kinnaamu xeichira.

Darote kifile Laalote kifile Maalu kifile Sagale afi nanni kifilla Adote kifile Gidu kifile kayinni aleenni giraafete Darote kifile Darote.

Doogote lisitiro woyi manaho caama hayishano mana yine su'minanni, kuni mani manu minini fule doogo harano woyite lekkate wodhino caama sabini bairo hayishanoho

Tenne kolisho culka doogo aanna haranni noohu maati? Tenne doogo wo'ma woyeete horoonsiranohu maati? Tenne doogo qooxeesira noori maatiri kuli?

Duucha woyiite mannu jilu heeriro, wi'late gedeeri heerironna babbaxino coyii heeriro mannu gamba yaannona Kuni manni mayiira gamba yee ofolinoho?

nabbawankera Danchate mini loosinke su mi albaanni niwaawete umo misilenna ledaano deerrisaannonna batinyisaano woroonni noo qaalla xaadissinanni kiiro umi nenni borreesse yaannoho.

Macciishshanna Coyi ra Badalanna bashanqa gidu kifile Macciishsha Muuzenna burtukaane laalote daqiiqa kifilenni Macciishshanna Coyi ra Badalanna bashanqa gidu kifile Macciishsha Muuzenna.

Waajjore uddire noo manchi massanni no? Albasiinni noo huxxira woy waalchira buurroonni kuuli hiittooho? Hoowete gidoonni no mini maayiinniho? Hoowe maayinni loonsoonnite?

Loonseemmo Loossinanni techohu umi rosinke xaano mitte higgine taashshe rahenna suwise huuro ne naggi assatenni marro nabbawate Loonseemmo Loossinanni techohu.

Nabbawate Albiidi Huwato Loossinanni daqiiqa kayinni bado Loossinanni badotenni ka ine kifilete nabbawankera miilla nera nabbabbe Nabbawate Albiidi Huwato Loossinanni.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Irko Afuu jirte gafi aana mitiimma noonsari boode ooso heedhuro mitiimma leeltannonsa afuu jirte biso badde illachishi Irko Afuu jirte.

kolishshu saleedi aana borreessinsa higge dagganno loossa sagale qishanna Meya Beettota Loosu Duhano raisa mine agaranna biifisa waa dirra qaaqquulle towaata itisa hayishsha Mitte mittente maate nooti meya hanqafanna w k.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro manchu farashsho koodhe, lugaamma wore, wonqo anga siqqotte ledo amaxxe nooha maxxaffu aanna misile asiinne woroonni

Kunni ama'note minni gidoonniti konne minne kinchunni siwiilu ledo horoonsi'ne minoonniha ikino daafira jawa diro heerano. Konne minne minoonni gari lowo geesha maa'lalisano.

Muro uyiitanoti addi addi horo maati murote giddo marichi horo heedhanno muro ba'anokki gede seekine agara hasiisanohu mayiirati kuni dargi hiitooho

Kuni lelano mini fenigote yinaniha ikana hoowanittinno hooweno leema dadare honibonni hoowe ikitana minamino mininno attonni leema dadare minonni minetti.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. laanu baxilano bifawo uudune udidhe uurite noo. lamunku uurino bayichi loowo gesha bifano waati badhensani jawu satichi noo.

Kuni gaxigali lame lame ikkitine huuro ne barra ga re hosannoha ikkanna soodonna macciishshiishshinikkinni nabbabbe Kuni gaxigali lame lame ikkitine huuro ne barra.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

go yinanni woteno loosiro mitte maate meyate loossa kalaqamu badooshshi hee ra ku u te enne haammatatenna fooliishsho uytannokkite Togo yinanni woteno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno wombarra noo mininna agidaame noo mini ellanni nooe

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Midaanote qalxamooshshira Mitu Wotenni ka ino Labballu wi lara meentu burricha calle diigonna yaanno wolu kayinni qaaqiissanni qoleno korowo w k l worranni Midaanote qalxamooshshira.

kunni beettihu loosisi maati? kuni beetti hiittee gobba qansichaati? angasino maa amade no? hiitto dani uddano uddirino hattono mayira oso'lanni no?

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti mannu dikkote giddo nooha leellishshshannote

Kunni manni sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma gido afatinno gashaanonna anuwa ikitanna insa konne bayicho maa asitanni nooro seekite xawisi kuli?

Haqqichchotte su'mi maati? geesha mageeshshitte? Mama uuritte nootte? halli wori hiikko noose? me'e sinna afidhinno? gumu noosenni? marichi horo uyiittannotta ikkasse xawissanno?

Kolishsho lakkitte doogo aana mittu manchi alba ka'a hige ha'rannni no: xaano isi'ra qiniitesiinni hige doogote qacce amade ha'rannni no. Hattono Korreentete shiwo suntoonni haqqi leellanno.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni manchu ofolle odooo saysanni noohu leelanno

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Ama'note basera mannu malamanni amalamani harano duucha woyte hasaawu giddoodihuno heeranonsa ayyannamu kuri giddo isiliminu amano harunsano xa mittowa gamba yte sabbakkattaniti noohu.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? Tini hodhishshaho kaa'litannonkete basetenni base sa*ate horo uyiitannonke.

kolishsho doogo aana lamu xexxerisi haranni nooha ikkanna kuni xexxerisa oofanni noo manni ikke haranni noo gari garaho yite hedatto?

Tenne misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawiseemmo. Hakunno maati yinirro rosu minni giddo rosanni noo rosaano leelitanni nooe.

Bicca haanjanna kolisho dana buuronni qoriqorote huxxanna gidooni noo mine , mine qoriqorotenni huxiranohu manu mooranchu woyi mani woxxe adhanohu e'anokki gedeeti

Hakko geerri qolte Xaate mannu ha re qachi qachisira qeexaallo Jeefote yiteenna mannu dayno gara higanno Hakko geerri qolte Xaate mannu.

dancha gede loonse biifinsoonni sagalete minira e"anni noo beetti nootanna maalu mule uurre noo beetti no mereeronsa xexxerrisu lame goomma afirinohu uurre no yaate

Loossinanni Ikkado sagale afi ra hoongiro yarranni Danchate niwaawete shontanni bisu gogi shoccoorraawanno umonna misile la ine aane daara woy wolqa hooganno.

Meu kuulinni borreessantino borro no? Meu afiinni borreessantino borro no? Baalunku afiinni borreessantino borro me"e hedo afidhino? Umiidi adda leelanno malaati maa kulanno?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Minu giddoo hige noohu haqquninso bushshunni minnoniho? Hooweno mito raga huxxa haqqayi mayiira hoxxinoyi? Baalawa haqquyi calla huxxiniro qarru noo?

shiqqino dhagge nabbawa nera albaanni dhaggete giddo noo qara qaallaha xawishsha eemmo nena eemma nena ha runse shiqqino dhagge nabbawa nera.

dandoo dirimma assoote buuxxanno woyyeessidhanno niwaawe macciishshite qara hedo niwaawe suwisse nabbawate gade akeekissanno gotti assidhanno coy fooliishsho diraamu misilshu afuubbanna massagaanchonna massagamaancho misilaano badde kultanno baddanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Fooliishshote Guulcho Qarqaranke Fooliishshote Rosi Hexxo Tenne fooliishsho rosi gedensaanni Qoonqote tuqqo xaadisse qaalla Niwaawetenni fultino xa mora nabbabbano Fooliishshote.

Konne darga leelanno manni maricho loosanni leelanno insa angasani amde noo siqqo mayi horo uyiitanote udurinno uduuni loosaminohu mayiiniti isna mule woroono egenshiishi hiitooho

Way burquuqama gargarate minu Gogu faafirika minunkunninna addi addi wiinni fulanno ishine way giddora eannokki gede sharramme hoola hasiissanno Way.

Togo yaano gurayidi anga widoonni ha ra hoongiro doogote aana ha ranno kaameelira badhe toogooti hedeweelcho dano iillitara wodhite hadhanno yaate Togo.

kuni dargi babbaxinoha muziqu udduunne hiranni minet. muziqu udduunni gitare, kirare, hattonni addi addi huuro aanno udduunnuwa amma'note minira hirate aana afantanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuri laneemoti oofaano ikkitanna kuri ofanono xexerisa ooffanore ikkanna kuri ofaanono xexerisansa uurisse xexerisinsa ana ofoltte nooha ikkanna qoleno xexerisu albaanni caaamma hangge heenoonni

Borreessa kayinni aantete noo xa mo daqiiqa lawishshu garinni borreessate bude Borreessa kayinni aantete noo xa mo daqiiqa lawishshu garinni.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kolishsho meemmame saaxine giddo nootti duuchu danni uudunni nootti leelittanno

Cuukkame adotenni Buurisame qixxeessinanni woyte umo maalunninna shaanunni qaammanni ita waasa qinshe mooshshine diriirsine dandiinanni Cuukkame adotenni Buurisame qixxeessinanni woyte.

addi dhibbinni amadama hooga Addi addi dhibbinni amadamma Hagiirraamma ikka Hagiirraamma ikka hooga Dancha foole afi ra Foole gana Dananchu iwiiwa hooga Dananchu iwiiwa Qarqaru hee rate baxisannoha ikka Qarqaru hee.

Misilete aana lame seeni halonssa cumire uure waajulle uduune udire noo gede buuxo asinooniha ikkana insano baasa gede biifanoha ikano.

Konne qooxeessa mayinne woshinnanni? Konni qooxeesira leelanori maatiro kuli? Kunni qooxeesi baadiyetenso quchumahoro kuli? Konni qooxeesira mannu maa hidhanni afamano?

angate ogimma horonsi'ne loonsoonniri giddo buddeenu mixashshora dinabannita su'mase akanbaalote yinannita beettu angatenni amade gotti assanni noota mulese labbaahu ko"atte no

Hatte hawarro niwaawennita umi gufo ani minu anni hulluuqa loosi ranno haqqe nabbawanna ha runse Hatte hawarro niwaawennita Hatte hawarro.

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kunikamelaho. isi lee leeka afirino. qoleno annasi masara duhino. isiwa manu dino. qoleno isi noo bayichi loowo gesha ha'la'ladoho.

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino kowiicho minnanna motore leeltanni nooe anera

su ma lamewa gaammannita Danchate niwaawete giddonni konni albaanni la noommo su ma lamewa gaammannita Danchate su ma lamewa gaammannita.

Kuri alnamssa ka`a higge uuri o mani waajule calla udire nooha misilete giddo lanoomonte gede mayira uurino maa asani uurino?

Haanjire leellannohu maati? Aanasi noo gumi maaho kaa'lannoho? Haanja daro giddo kolishire leellannohu maati? Badhesiinni bullirinohu maati? Haanja mu'ro ikkitinoti maati yinannite?

Seedu kaameeli mule dirunni uurrino manni massanni nooho? Kaameelu waalchira noo manni hiittoo uddano uddi"rino? Loosinsa qeecha maati yinanni? Qaccete kolishsho honkoolaamo amadino manchi massanni nooho?

Qaalla niwaawete Reeqqicho yaanno qaale sayikki gufo giddo noowa gufonna xuruura badde giddo leyikki coy fooliishshora anfeemmo Qaalla niwaawete Reeqqicho.

Beettu daddalu basera loososi loosiranni uurrinna meentu massara mare uurre nooyya? Mini uduunnicho uulla kadhineemeta hidhara mare nooretikka? Beettu kawaa noohu massanni heeshshi yiino?

Mancho hiitte daga woyi gosa uddano uddidhe noo? Umose assidhe noo gare mayiinanni? Goowisera wodhitino diigga hiitto assine loonsoyiitero afoo?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kuni dalasi haquni bifinsena seekine loonsoniha ikana qoleno danasi hiitoho yinumoha ikiro danasi kolisho ikasi bunxana qoleno lame yaate qoleno insa

Qaallate Xiinxallo Xaadisanna Babbada Ha runsi keeno Loossinanni taqira mitte mittenta qoonqote tuqqo woy mitto mittonka qaali suude xaadisansaranna babbadansara albaanni nabbawa woy yaa dandaansa buuxi.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate konne kaamella horoonsi'nannihu urdete yannaraati

kuni manchi geetaacho reda yinanni mancho ikkanna , isino poletikenya ikkino gede anfanina, sau yannara poletiku hajonni dokiteri abiy ledo xaaddu kiphora ayi qeeli?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro S/D/Q/M/P/B/M hornyubba xawisaanore boreesinoonni dafitarri leelanni nooe.

nabbabbanno yannara nabbawankera albaanni mitiinsannonsari hee riro la anni woroonni noo misile la ine leellanno neri taashshinsa nabbabbanno nabbabbanno yannara.

Tennera waamma baitto Ane Aliito Tennera waamma baitto Ane Ane baitto waamma Tennera Aliito Xaaleenu murrichira hoogge yee coyi ranno !

Kaase mayiinni loonsanni? Lekkate kaase godo'linanni kaase, angannita godo'linanni kaase, maraweeta godo'linanni kaase baala mittu garinni loosantanonso duuchante wole wole gara afidhino?

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Bullee liinse loonsanni daabbo mayii aana worre hee'noyi? Mannu sagalimmate horonsiranno sagale fano wora woyi duuchu manni la"annowa wora danchate?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate kowiicho qo'lante nooti leltanni nooe anera

Konni qooxeesira addi addi muro leeltanoha ikanna tenne murote horo maati? Konne qooxeessa hiitoo qooxeessaati yinne woshinnanniro seekite xawise kuli?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro wondo gannatete Umi dirimi hospitale sumuda ikkassi xawissanno

Danchate konni uminni Loossinanni nabbambe sa nummo amado qaagginanni miilla ne ledo hasaabbe Danchate konni uminni Danchate konni uminni Loossinanni.